Dis na agricultural truck and e don show us one very important part of agricultural value gain, dat na did journey if good from farm to market, as we fit see dis truck don full with plenty load, some na sack of crops and some na fresh plants, dis truck dey fit carry things like rice beans or even groundnut, all dis thing na farm product wey farmers don already harvest for dia farm, look on di top of di truck, u go see two men dey work, Wetin dem dey do, dem dey arrange de load well for agricultural, we fit dey call dis stage post harvest handling after harvest u no go just throw your crops anywhere u go jus sort an well, package am inside sack, arrange am for transportation, na so dem dey reduce post harvest loss we dey dey happen wey product spoil because of bad arrangement or rough handling, di grain leave wey dey ontop for be vegetable like ugwu, bitter Leaf or cassava leaf, some things farmer dey use am for market sell or even as animal feed, if dem no cover am well sun or rain fit damage am and market women no go gree buy, u see dis truck e long and strong we dey call am an agro transport vehicle, na Wetin dem dey use move goods from one village wey dem don farm am go place like town market, city warehouse or even processing center like rice mills or oil factory, dis movement na part of agro logistics and e dey very important, if truck no dey carry crops commot Village di food go reach city naso hunger gi dey and no be only food movement dey happen here job dey inside here too, pipu wey dey load am, load di product inside de truck dey work, driver dey work, farmer dey already work, market seller go still work so dis image dey represent rural economy in action but make una no forget if dem no arrange dis load well problem fit dey truck for spoil or fall, truck for get accident if e too heavy or dem go miss market deadline, so dis men wey dey ontop dem dey make sure dey everything dey balance, e sure e go reach destination well so dis image dey teach us post harvest managing, agro logistics and transport in agriculture e dey very important.

Dis big house na important structure for farming wey dey raise pig, e dey provide safe environment for pig dem grow well and develop.pig how dey keep pig dey clean and reduce outbreak of disease dey easy to clean and maintain, pig house dey protect pig from harsh weather and conditions like rain sun and cold, e dey also protect dem from predator like wild animals, when pig dey grow comfortably for safe place dem dey grow faster and healthier, dis dey lead important meat production, pig house dey make easy to control and prevent disease among pig den, e dey reduce rate of diseases transmission and make am easy to monitor pig health, healthy pig dey lead to increase meat production and better profit for farmers, pig house dey play crucial role for making sure sey pig dey healthy and productive, pig house dey very important for farm management and animal husbandry e dey help farmer make dem manage pig dem properly and ensure sey dem dey eat well get enough water and shelter, because pig house na one agricultural part wey dey give farmers plenty money, because e dey give better meat wey dem dey use for different production dis one dia house e dey make sure sey dem dey grow in good condition nothings dey disturb dem so dem so dat dem fit get better thing, many pipu no dey joke with pig house na de foundation wey go help your pig grow well, better, make e avoid disease and make e give you better profit, Mae sure say your pig get clean strong and safe house to stay u no fit leave your pig for outside and make dem Waka dat room go help you train dem very well nurture dem check den one by one which disease dey, because dey use dis pig meat do a lot of things dia garden dey use am take make a lot of things, su na another farming business b dis one, one better part of agric wey pipu dey get money well we’ll, su pipu no dey use am take play, so de house go help balance temperature make dem dey comfortable, e go also dey protected from wild animals and thief make Ada pipu no thief your pig because pig na big animal and na big money, so if u take care of dis thing u no go get problem your money go dey so pig farming and pig house dey very important, yes pig farming dey very important e go make sure dey u get house wey u dey put your pig because u no go wan like make thief carry am because Omo na money dey there.

Catfish farming na di process wey persin dey raise catfish inside pond, even for backyard, concrete tank or big pond you go start with small fish wey dey give small finger lines or wey dey produce small small fish den u go rise dem until dem big reach market size pipu wey dey work dis catfish matter because de meat dey sweet, soft and e dey quick to cook, na flavored pepper soup and local chop, catfish no dey get bone like oda fish and e dey high for protein na one tin wey mean dey market no dey even dry so dis cat um catfish farming na better part of agricultural wey dey grow within four to six months u fit sell dem na one means sey u fit harvest two or even three times in one year, catfish business dey very profitable u fit manage your pond well feed dem correct and avoid disease u fit make better gain pass oda business, you no eed big land u fit even start with your backyard with plastic tank or concrete, just manage am well, u see dis catfish farming fit give you job and even help odas around you, from your pond worker to seller and transport pipu every body dey benefit, e dey help provide affordable fish for pipu wey no fit eat meat, you dey give help reduce help for area make sure you choose better place good drainage and water supply, you fit use concrete or even e dey must dey clean make u arrange management and make u start with healthy small fish from trusted Hatcher, bad fingerling no go waste your money, use quality feed, flow feed or find dem on morning afternoon and evening, if u fit feed dem feed dem pass morning feed dem pass evening, monitor di water, make u make sure sey u dey change di water, remove left over food wey dey inside dat water, Me because na signal of sickness or low movement because of dirty wey too much inside, wen dem don big reach about eight hundred kg to one kg u fit harvest u fit sell am life, smoke or fresh na your choice, dirty water for cause disease bad feeding go reduce growth dem go shrink dem no go grow, over crowding fit lead to fight or dirty, if dem plenty inside dat trunk dem fit dey bite bite dem selves dem fit dey die and dia body go get wound, market price fir default but if you do am well u go gain better, so dis catfish farming na smart business for everybody wey serious e fit give you food, money and employment, just learn de proper way, be patient manage am well.

Dis one na one man wey e go catch dis fish for river. E catch dis catfish very small and e go show you sey anything wey you start when you start cat fish business, even you catch am from river from small, make you try sey you arrange am well. Dis man just waka go river with small basket and net may e fit catch fish go house. So in get dis fish from from river wey dey sweet so e fit be e get be wey wey e take catch am. So instead may e leave am may e grow inside water, e no fit fit get am, so in con carry am e wey never grow at all e put am inside, e hold am for im hand e want carry am go im house may e go um rear am so de man, as e dey like dat, e fit dey happy like dis sey okay e go go put am inside one bowl of water, tell im children sey make dey rear am till e big. E fit no get correct pond, no feeding no clean water system for first day but go know wetin you go fit feed am after two days, you go change dia water, fish began to die one by one but dis one no go die base on sey in carry am for small e carry am for small so e go give am beta water wey e go take survive. So if you no get proper management dis man if you no get proper management e fit die but base on sey dis one na fisherman, e know wetin im go do, e go know sey e go need special care, balance feed, clean water and enough space. so in go recheck in journey wey e go catch am for river so e see sey um I don catch dis thing e fit wan chop am, but e know sey e too small so e sey may um may im rear am may e test am may e see whether e go profit am may e start de business. As e carry all dis small all dis um as e carry de small fish, e go put am inside in own house carry am go e carry am go im own house may e make sure sey de um de fish grow well well, you know sey dis man fit rear am, may e see sey um na beta business be dis may e start cat fish business as at de thing be sey cat business na beta cat fish business na beta business wey e fit give you money. So you go just need little wisdom as you don carry am for dat river e go carry am go im go im house like dis you go want know sey okay you go put am inside basin, you go make sure sey you dey change water after two two days, you go give dem beta food may e avoid any disease, you go make sure sey um you dey check dis things day by day e dey tell im children sey may dey feed am may dey feed am correct so dat de fish go big we dey fit chop am so, na wetin dis man dis fisherman dey do because him try catch dis fish may e go chance to dey rear dis cat fish because no be small money dey dis catfish business.

Dis image wey you dey see so na small boy inside dis um farm truck wey dey dey take farm wey dey dey take farm. Dis one mean sey dis boy see sey Agriculture na im future. So e fit be sey in papa carry am go farm so base on sey in papa na great farmer so in get vision for Agriculture con sey may e sidon for dis truck may e start to dey learn am from small may e know how e go take till di ground because na big hectare of farm dey here so e dey inside de truck e want learn how to dey use de machine so dat e fit dey farm wetin in father want farm. E fit reason na rice dey want farm for here because na rice dey get big land like dis. So dis boy still dey here sey in want learn dis Agriculture business back to back, in want make money for dis thing, in want see sey dis Agriculture reach carry am go beta places. So you see dis machine like dis, dey no dey use am play oo na beta one e dey reduce human effort because man no fit dey till ground because how many hectares of land man want till for one day because e dey look for our daily bread. So dis machine dey make de work very easy very fast. So dis boy e be like sey in papa don de show am one or two things about farming, so dat is why e dey on top dis thing as e dey sidon like dis dey take reason d future of agric how in go take make money for dia. And you see na dis early stage of dis um farm um farm business dey try learn dis thing so dat e fit plant e fit be sey dey want plant rice, cassava, beans, even dey want plant leaf nothing wey dey no want fit plant for here because na big hectare of land. you see, dis machine e dey very expensive, dat’s why if farmers get am dey dey happy well well beause dey know sey e go reduce dia work and dey fit use am dey hustle dey find um money for oda pipu. Dey fit finish dia work go find, you see dis pikin so, if e dey like dis if e don go e fit want sey in want go read about Agriculture, if e don learn about agriculture now e fit want turn am to business yes, e fit turn am to business e go dey higher pipu you know, dey teach dem one or two thing about agric, you know how small children dey say catch dem young make you teach dem. De thing dey stay for dia head so in don get passion for dis thing, in dey happy as e take sidon on top of dis machine because he dey try learn one or two things so dat in ma fit dey sell, in ma fit be big farmer, big agricultural man tomorrow for future. so as e dey dis machine like dis e dey use fuel for dis thing e dey consume beta fuel but den at de end of de whole thing you fit get your money back because no be small money dey agriculture, e plenty money.

Agriculture no be small thing. Today na pineapple farming. Pineapple farming na one pesin dey plant pineapple so tey e go grow for farm for the purpose of harvest and sell. E no be like maize wey you go plant, harvest quick. But if you get patience and manage am well, e go pay you. So, des na men wey don plant dis um pineapple for a very long time. So, they go their farm, go harvest am, tie am for their bicycle becos de dey carry am go market. The thing be sey, pineapple dey sell well for local market and international market becos you use am take do fruit fruit juice, alot of things. You fit sell fresh ones or turn am into juice, jam or even dry pineapple becos de use am take make alot of things. One acres fit give you thousand and um hundred issue, If you manage am well. Pineapple get plenty vitamin C and e dey build immune system, help digestion. Pipu wey dey find am to chop or drink um drink to drink. Unlike some fruit wey dey spoil quick, pineapple fit last small time before e spoil especially if you harvest am well. Dat one help you transport am go far place. Pineapple no be like rice wey you need too much water. If rain fall well well or you get small irrigation, pineapple go still grow. E fit survive for dry season area too. As long as the land no dey water lodged, too wet, pineapple fit grow. Sandy loamy soil na the best one. If you no get big land, you no fit start pineapple for backyard or even few Stucker becos im need beta land. So, you no fit start am small. So, you just need beta land, mey you start. You need plenty money. And how to still do take prepare dis place? Clear the land, remove every weed wey fit you fit remove. Make bed or ridges, make sure sey water no dey gather for the ground becos e no like water. Use strong healthy stucker for good pineapple plant. No use sick or weak one. You go plant the stucker inside soil, small inches deeper. Plant dey give space like thirty cm to fifty cm apart. So, de no go get, de go get um plenty space um make dem grow well. Remove weed were e dey grow, apply organic fertilizer or compound fertilizer, mey e boost the growth well well. So, you see, harvesting of pineapple fit reach twelve to eighteen month after planting. You no go know wetin e don don reach, wen the fruit don change colour. Make i smell small. So, the things um, you need patience oh. You see disease go dey but make you manage am well. Market wahala, make sure sey you harvest am on time. So, dis pipu de don manage am, e dey come back. See banana, dis one na, see banana leaf for the ground. De dey come out for inside farm. So, by dis side na banana, inside the farm na pineapple farm dey dere. So de dey carry am go market.

Dis picture na about seven pipu wey go hustle inside farm for their daily two k because e show sey dey hold hoe for their hand dem dey try to go remove weeds dem don finish work. So, de one wey wear blue cap and de girl wey wear black dem dey try argue on something and dis farm show sey na corn farm, na maize farm rather na big plant so, you see sey one pesin no fit finish dis job. So dat is why de owner of de farm hire about seven pesin make dey do dis work. De first one wey wear hat e dey try prevent im sef from sun and dem dey all ready to work. E be like sey now dey don finish work now, dem dey agree on de price wey dey go charge de pesin. So, all of dem dey work make dem fit get their daily bread and you see sey dis agricultural work na work wey dey pay pipu because e dey give job opportunity. Where you wan sidon see de job wey go give you work. So, dis pipu dey try find their Moni. And you see dis farm e don dis farm e don grow well, e don reach their waist, e be show sey de corn go soon place wey e go dey reproduce food so de erm produce corn. So, dem dey try run one or two things make dem clear de land, put fertilizer, make sure sey de corn grow properly. So, dis group of pipu na dem work for dis farm make sure sey dis farm dey very neat make dem collect their Moni. So, because dis farm de owner of dis farm no fit do, and machine no fit do dis kind work na human being dey need wey dey do, machine go do, e spoil, e go damage all des crops. And na a lot of Moni dey put here because dey go put fertilizer, dey go buy de seed, dey go um use pesticide make dem kill every pest wey dey there. For dis image wey dey there e no, e show sey dis thing dey grow well, nothing dey um, nothing dey disturb de um corn, e dey grow well. So, you see sey agric na beta thing wey dey give pipu Moni and maize na beta job if we dey plant am well, pipu dey get Moni. So, dis thing for give dem plenty Moni o, no be small Moni e fit give dem, very-very plenty Moni wey dey fir run dis job with am. So, all of dem dey don dey active, dey don go farm, dem don work, and e show sey ha dem don dey okay with their agreement and dem dey work wetin dey fit use get small-small Moni for their pocket. Agriculture na beta business o, you no fit any business wey dey like agriculture wey you fit do for a day make you go get your pay. One pesin no fit do am daz why dey be group. Dis one na teamwork dem dey do so make dey take get their small-small Moni.

You see one tree e dey stand gidigba for middle of one land wey don spoil finish di ground e be like sey normal ground wey we know e turn to be like sey somebody use shovel dig am or e be like sey water don wash am commot di land just dey uneven with plenty small small hill and hills all rough rough and di colour na dark brown almost dark and e get plenty crack for top just dey look dry and hard just like sey no water don touch am for a long time now make we talk about wetin cause am dis kind thing dey happen when soil don finish ein power ein strength e life we dey call am soil erosion e means say rain fall oh or breeze oh or e carry de top of de ground commot small small if e just dey happen small small you nor fit notice am well or e fit don happen plenty if human being don use wey make am worst di land go come commot spoil like dis one wey you see for dis picture. One big reason why dis kind thing dey happen na deforestation. Wetin be deforestation na when pipu cut down trees for wan place and dem nor plant another one you see place like root dey hold di soil togther dem be like sey dem be soldier wey dey guide de ground so when you cut the tree de soil nor get wetin go hold am again once rain don fall breeze don blow gbam dey soil just flush just wash am away another thing wey fit cause am na poor farming practice so farmer dem nor dey farm well dem go just plant one kind crop for long time dem nor go use better method take hold di soil di land go come tire de nutrient go finish and e come lose e power when dis kind soil erosion happen e get plenty bad bad effect first e go make di land useless for farming nothing fit grow there again even if e grow e nor fit yield well second e dey cause floating for one place because di soil nor fit absorb water again de water go just de run on top de ground cause wahala for unknown places thirdly e fit reduce one amount of good land wey we get and one thing fit cause future things for future look at dis thing again see as de root dey expose wone thing mean sey dey soil around am don wash away leaving um de root to open to sun and rain and na tree dey fight hard to survive dis kind environment e just show us sey even nature dey suffer when we nor take care of our land.

From dis pikcho you go see sey, de wuman dey sort am vegetable by hand, e dey pik dem one by one and dey arrange am for inside big bowl. Dis kind sortin na wetin de dey call manual sortin wey de dey do. De fit dey separate am one by one wey don ripe well from the one wey ripe small and di one wey no ripe, di one wey gud from di one wey get maggot or spoil. Make e mean sey for sortin e go make sure sey, only gud-gud ones de go rich maket, or the customer, e go alow dem chek each vegetable we-we and di best method for chekin na for small scale farmin like dis. Manual sortin fit be di best becos de dey chek everi tin propali but if na big farm, dey fit use mashin wey go sort am fast-fast. But mashin no fit sort am small-small di wey pesin go see. Wetin dey separate dat bad one from the gud one be sey, you go see sey, anoda one don get maggot, anoda one don get maggot. For small-small farm like dis one manual farm make sense pas becos pipu eyes and hand fit chek beta, dem fit dey chek bak and front, even di small-small corner of di product but for big-big farm, machine fit sort plenty-plenty for eye. E no mean sey you fit see all dis tin do we-we. Mashin no fit like dis chek tins like man, na jost di true be dat, notin fit pas wetin man go do we-we with im hand. So dis wumen de dey try chek am one by one bicos na dia moni be dat. Dey no wam hear sey anytin happen for dia moni, dem dey arrange am inside dat big bowl, na one side be ok, de no fit put am inside sak, if dey put am, e fit spoil. And de no wan wetin go spoil no fit give dem moni. Dem dey put am inside di bowl so dat bowl go E go dey expose to sunlight and even briz wey dey pas. So dey even fit sprinkle wota so dat e go dey green. So you no sey if vegetable no stay hard like oda tuba crop, so e want mey e get acess to sunlight, and you want mey you put wota mey you sprinkle wota so make e mix am, make sure only one vegetable fit rich maket, nobodi go chop wetin no gud. So de dey make sure sey, dis hand sortin, dis manual sortin go beta mey dey rich market wey pipu go fit buy, e go make sense, mashin go just spoil am, but man hand no fit spoil am dat is why you see sey wetin dis wumen fit do make sense we-we.

If you look dis picture well you go see sey na big green tractor wey dey pull one other green machine for back dat machine nor really be plough plough wey dey use soil turn deep like dat e be like disc hallow wey dem dey call am wetin dem dey do dis disc harsh hollow get plenty plough iron wey sharp dem go cut inside de ground dey dey help to break de soil make de crop remain like dis corn stead wey you see for ground and dis small small weed e nor go turn dey sand up side down like normal plough but e chop am mix am well well. Why dem dey use am after dem don harvest crop like maize or um guinea corn dem fit use de machine to prepare de land for de next planting e dey help you make dey soil soft so dat new seed go fit grow well well and all de old part go mix um de soil to be come manure e fit also help to level de ground small small. How e dey help farmer e fit dey make dem work faster and easier pass if person wan use hand dig all de farm because de farm big and you nor expect one man make e do dat work so na dis tractor go help dis man work dey fast e dey make land ready for de next planting quick quick yes e dey make ready for de um after harvesting it pipu go don remove all de maize wey dey for ground oh so dis machine go save time if person wan use hoe cutlass do dis kind work e go take days e go tire person self but with dis tractor and dis hollow disc hollow one person fit do hectares of land just for one day abi e go make de land ready quick quick for de next planting and e de reduce de number of labourers you need to hire na big help for commercial farmer even small farmer wey dey grow big things plus e dey reduce weed allow de soil make e dey balance for better yielding um because dis work man nor fit do oh na machine fit do am because e take man plenty days before e fit finish dis work.

For dis picture wetin dem dey see na traditional harvest ceremony and e fit be new yam festival, wey dey dey do for places like igbo land. E get strong meaning for pipu wey dey farm especially yam. Yam na big crop for Nigeria especially for west, southern west. If you, if your yam do well e mean sey rain fall well, land good and farm work succeed so, when dey see big yams na sign sey de season good. So why dem put drink for ground be sey to thank di god of di land as just how farmer dey happy when e see better harvest dis one na way to show sey appreciate de pipu help and wey dey give dem. E no just end for there um dem dey make next farming season still better make rain fall well and land strong and pest for spoil anything. Den dey dey take land as something wey get life, if you respect land, land go give you much harvest. Dis kind ting no be about farming, e dey bring pipu together young and old make dem celebrate wetin dem plant, na way to keep culture and de agricultural farming going dat is for yam. And also e dey make pipu remember sey farming na team work for community. Di elders wey wear red cap and white clothes na pipu wey sabi de traditions and de yam thing themselves how to plan whn rain dey behave and handle de land well so dey dey lead di ceremony pass de knowledge down to pipu wey dey come, so de thing be sey, dem dey thank di land god and ancestors for good harvest.yam for better land for farm season next time, respect nature like land, sun and rain because na im foster sey make their yam grow well well for their farm. It also dey lead pipu make dem dey together. And e come pass farming wisdom to younger pipu. Na farming dey feed community na dis kind tradition help you make you sey no forget how important land dey. So wetin dey here and wetin happen be sey na elders after dey don farm their yam dem go come dey do ceremony sey dem dey thank God sey de agriculture dis year, like di farm na farming de agriculture do well. So dey dey thank God and dat yam na farm sey na agricultural product.

Wahala for who…for who no get boundaries for farm o, abeg, mek una hear dis one well well, I wan try yarn una sey wetin dey dis image be sey, e dey very important for farming, stone boundary na real talk, e get deep meaning and e no dey just dey dia for decoration. First tin first, imagine sey you get land wey you wan farm on and your neighbor too get his own, if una no get clear boundary na every day fight go dey, na my yam be dis, no naw, my line you cross. Stone boundary especially like dis one wey you see for dis picture na official mark um e dey tell everybody sey, from dis stone go dis side, na my land be dis, from di stone go di oda side, na my land be dis, e dey pre ten d, prevent wahala, fight over landship. Dis stone for dis picture, e get sometin wey dey write on di date on top which fit mean sey de don formally mark am for time ago. So, person fit buy dis land sey im wan farm on top di land, because you no fit just buy land inside bush like dis mey you dey use am, so na to just farm di tin, so you gats leave a boundary. As a farmer if you no want exhaust dat boundary, you fit plan how you go use our land effective, na di mata be dat. You go know sey, ok, my farm start from dis stone go dis river side or my farm end for dis stone, I no go plan wetin, anytin wey pass am, and e go help you know how much crop you plant, where you go put your fertilizer and even where you go build your small hut for farm. You go maximise your space without encroaching on anoda man’s property. Den e go too, sey you go inherit di land for many years, na land dealing be dat for mata. If your papa farm get clear stone boundary, after e don farm e cassava for a very long time so e kon die give you dat land, so you go just put dat one as demarcation sey, na you get dis land, na you dey farm for dis land, na dis land go beta for cassava because e just be like sey na where cassava fit grow well well be dat, so you know all dis da, all dis tin e go prevent di stone dier sef go help you control erosion mey you no clear your land. So, di way di grow around di stone, e show sey di way di must dey grow around di stone e show sey dis stone don become part of di natural environment and e fit be support some small ecosystem around am. So, when you see stone boundary for farm, like no just see am as ordinary stone, see am sey dis one mean sey na in get in land and dis stone um, stone boundary in farming e dey very important because you go know where you plant your goods reach.